Umama uhlezi phansi. Uthwele umntwana. Njalo kukhona eceleni ogqoke ijazi, elimhlophe. Okuukhanya ukuthi kungaba ngudokoteka, kumbe umongikazi. Ukhanya ethontisela umntwana emlonyeni.

Umfanekiso okhanya utshengisela izandla ezinengi, ezikhanya zisenza izinto ezitshiyeneyo, mjalo kukhona lokubhaliweyo emfanekisweni lo. Abantu bayafika bebale. Ukuze babe lolwazi, kwezempilakahle.

Abantu abezempilakahle bavakatshele esigabeni, bagqokile impahla zabo zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njalo ezandleni bagqokile amagilovisi. Zikhona izigubhu abazithweleyo abahamba befafaza ngazo.

Abantu besibhedlela abagqoke impahla zesibhedlela. Abanye bahlezi phansi abanye bamile njalo abantu bonke labo kukhanya bevale amakhala abo okukhanya ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni njengoba abantu bebuya begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulezinsuku odokotela labomongikazi ezibhedlela, sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane ngoba kukhona imikhuhlane enjengaboCovid 19 esihluphile elizweni.

Kulezi insuku abantu ezibhedlela kanye labodokotela labomongikazi sebehlala bevalile amakhala ngoba bazivikevela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo njengoba besebenza labantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhendlela kulezi insuku nxa ungena bafake imifanekiso etshiyeneyo kukhona eminye imifanekiso eyabe ufanekiswe abantu begeza izandla. Kukhona imkhuhlane esihluphile lapha elizweni efuna abantu behlale behlanzekile

Abantu abane abamileyo abantu laba bonke bagqoke impahla zesibhedlela njalo bakhanya bevalile amakhala abo kanye lemilomo kukhona imitshina phakathi lapha okukhanya ukuthi yiyo abahlola ngayo izigulani

owesilisa okhanya ehlezi phansi njalo kukhanya ukuthi bengaba bemhlaba ijekiseni ngowesifazana lowu okhanya evalile amakhala okutshengisela ukuthi uzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo

Abantwana abancane bayesaba ukuhlatshwa ijekiseni ngakho abazali kumele bencedise odokodela kumbe omongikazi ngokubamba abntwana nxa odokotela sebebahlaba amajekiseni ngoba abantwana bayayesaba.

Abantu ababili abamileyo abagqoke impahla zabantu abasebenza ezibhedlela njalo bavalile amakhala abo. Ezandleni lapha bagqokile amagilovisi okukhanya ukuthi bazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu okukhanya bezokukha amanzi emgodini njalo bathwele izigubhu ezilombala olithanga kukhona umntwana okotshozayo njalo abanye bakhanya bemile ngemuva kukhanya izihlahla.

Abantu abamileyo abanengi bakhona kukhanya kungabantwana njalo bakhanya begqoke izikipa ezilompala obomvu phezulu abanye babo. kukhona owesifazana ongumama okhanya egqoke amagogorosi phakathi kwabantwana laba.

Owesifazana okhanya ehlezi embhedeni eqhiyile lekhanda, ukhona eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela, ekhanya ehlola lowu owesifazana, emfake umtshina wokuhlola iBP.

Abantu abanengi abangcwele esibhedlela okukhanya ukuthi bengabe begula belande ukuzonon odokotela bedinga ukuthi belatshwe ukhona umama othwele umntwana njalo esandleni kukhanya ethwele ibhuku.

Abantu abezempilakahle bandise ukuthi kungaba lomkhuhlane oyabe usuhlasele uzulu bayahlala phansi bexoxisane ngalo umkhuhlane, njalo nxa behlezi kuyabe kukhona amambodlela amanzi ayabe ekhona phambi kwabo .

Umntwana oyinkazana okhanya esemgodini. Umntwana lowu ukhanya egezisa amapheyili. Njalo amapheyili alombala omhlophe. Umntwana kukhanya ingcekeza akayithandi. Ngumuntu obukeka ehlanzekileyo.

Abantwana abangabafana abane kukhanya basemgodini bazokukha amanzi omunye ukhanya ekotshoza njalo kukhona izigubhu ezilombala olithanga phandle. Abathathu kukhanya bezimele njalo kukhona utshani obuluhlaza eceleni kwabo

Abesilisa ababili abahleziyo, kukhanya begqoke kuhle kakhulu. Bagqoke amasudu .Phezulu kwetafula kukhona izigubhu zamanzi kanye lamaphepha okukhanya ukuthi kukhona abakuxoxayo.

Abantu abanengi abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle. Phezulu kwetafula kukhona ilephuthophu ekhanyayo elombala omnyama njalo itafula ifakwe ilembu elimhlophe.

Abantwana besikolo abanengi abamileyo abantwana bonke laba bagqokile ama uniform phambili kwabantwana kukhona abantu abamileyo okutshengisela ukuthi kungaba ngababalisi kumbe abazali babantwana.

Umntwana ongumfana okhanya esikha amanzi njalo ubambe impompi esandleni sakhe kukhona inkomitsho elombala omhlophe njalo eceleni kwakhe kukhona itanka elombala omnyama.

Owesilisa ohleziyo ekhanya evale amakhala kanye lomlomo. Eceleni kukhona owesifazane okukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi ekhanya ehlaba lo owesilisa ijekiseni engalweni okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane omvikela kuwo..

Abantwana ababili abakhanya bequthile njalo kukhanya abantwana laba bedlalisa amanzi ngemuva kwabo kukhanya utshana obutshengisela ukuthi abutholi amanzi ayeneleyo

Owesilisa obukeka engcolile njalo ehlezi phansi okukhanya njalo ehlezi endaweni engahlanzekanga, okutshengisela ukuthi engaba egula umkhuhlane wengqondo edinga ukuthi ehanjiswe esibhedlela sabantu abagula ingqondo.

Owesilisa okhanya eyame umduli okutshengisela ukuthi kungabe kukhona okumhluphayo. Kumbe engabe egula umkhuhlane wengqondo okudinga ukuthi ahanjiswe esibhedlela ayebona odokotela abasebenza ngezengqondo.

Ugogo okhanya ukuthi usekhulile njalo ukhanya enqunu phezulu uqhiyile ekhanda ugogo lowu ubukeka njengo muntu ongaphilanga kahle engqondweni okumele ukuthi kumele bemthathe ehambe esibhedlela sabantu abagula ingqondo.

Esibhedlela sabantu abagula umkhuhlane wengqondo kukhona imota emhlophe emileyo, njalo kukhona abantu abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe, phansi kukhona utshani obuluhlaza njalo.

Abantu abanengi abayabe sebegula umkhuhlane wenqongo bandise ukuba lokungozi ebantwini ngoba abantu laba bayabe bengasacabangi kuhle bayabe sebesebenza nanoma yini elokungozi

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi basesibhedlela sabantu abagula ingqondo njalo abantu laba kuhlangene abesifazane kanye labesilisa, abamileyo okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha.

abantu abanengi kade begcwele umgwaqo besiya kumkhankaso esibhedlela sabantu abagula inqondo njalo abanengi ade begqoke izikipa ezilombala oluhlaza phezulu bebegcwele umgwaqo wonke kungahambeki

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona ibhokisi elikhulu elilombala olithanga Kanye lomzila obomvu. Ibhokisi leli lilemifanekiso edwetshiweyo njalo imifanekiso le itshiyene.

Abantu abanengi abahlezi ezinqoleni zabantu abagogekileyo okutshengisela ukuthi abantu laba abakwanisi ukuhamba njalo abanye bengabe belimele kumbe bengabe begogekile bonke.

Ezibhedlela kupendiwe ngependa enhle njalo kukhona amapaper ayabe enamathiselwe. Amaphepha lawa ayabe ebhaliwe. Abantu abanengi bayafika bebale okuyabe kubhaliwe.

Izibhedlela ezinengi seziyakhwe kuhle kakhulu njalo phansi kuyabe kuhlanzekile kungela ngcekeza, kuphinde kube lezihlahla eziluhlaza kanye lamaluba aluhlaza tshoko lapha ezibhedlela.

abantu abathathu abahleziyo njalo omunye kukhanya ethwele umntwana ukhona njalo omunye okhanya ebhala uthwele usiba omunye oseceleni ogqoke ijazi elimhlophe laye ukhanya ebhala

esibhedlela nxa ungena phakathi kukhona iphepha elinamathiselweyo emdulwini iphepha leli limhlophe njalo iphepha leli lilemifanekiso etshiyeneyo abantu bayafika bebale

Kukhanya kuhlanzekile endaweni leyi. Okutshengisela ukuthi kungaba sesibhedlela. Kukhona utshani obuluhlaza, kanye lamaluba acecisileyo, kulindawo. Kuphinde kukhanye labantu njalo.

Esibhedlela phakathi kukhona utshani obuhle obuncane obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo. Kukhona njalo umuntu okhanya elele njalo kukhanya kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo.

Ezibhedlela abantu abanengi abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo , bayahamba besiyabona odokotela. Ngemuva kokubana odokotela babahlole abanye bayabapha imithi yamehlo njalo abanye bebaphe amagogorosi okugqoka.

Ezibhedlela ezinengi kanye lamakiliniki ungangena phakathi kuyabe kuhlanzekile kubuya abantu abanengi abagulayo njalo abagula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kuhlanzekile.

Abafundi abanengi bayahamba besiyafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi njalo abafundi laba bayabe begqokile amabhatshi amhlophe begqokile lamagilavusi ezandleni zabo.

Abafundi abakhanya ukuthi bengabe befundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngo mongikazi. Kukhona imitshina elemibala emhlophe phambi kwabo okukhanya ukuthi bafundela ukuthi ingabe isetshenziswa njani.

Omama abane abavela esibhedlela omama laba bakhanya bevela hlola umkhuhlane wesibeletho osuhluphile esigabeni ngakho basukumele phezulu ukuyahlola umkhuhlane lowu.

Abantu abakhanya besemagcekeni esibhedlela, kukhona utshani obuncani obuluhlaza. Njalo kukhona ohlezi phezu kwenqola yabantu abagogekileyo, okukhanya ukuthi kukhona lapho abamhambisa khona.

Abantu abakhanya bebanengi njalo bakhanya besesibhedlela. Abantu laba bavalile amakhala abo. Kukhona njalo othwele ibhokisi elikhulu esandleni sakhe njalo kukhanya egqoke isikipa esilombala olithanga.

Izibhedlela ezinengi phakathi sezilotshani obuncane obuhle obuyabe bucecisle esibhedlela njalo behlanyele kanye lamaluba phakathi kotshani lobu okwenza isibhedlela sicine sibukeka sesisihle kakhulu phakathi.

Isibhedlela kukhanya kulezihlahla phakathi njalo kulesakhiwo esibukeka sisihle kakhulu, kukhona amabala abhaliweyo egedini kungabe kubhalwe isikhathi esivulwa ngaso kumbe isikhathi isibhedlela esivalwa ngaso.

Izibhedlela ezinengi zemadolobheni ziyakhiwe kuhle kakhulu ukudlula izibhedlela ezisemakhaya njalo phakathi kuyabe kuhlanzekile kungela ngitsho yona ingcekeza ongayibona

Indawo ezinengi ezibhedlela nxa ungena kuyabe kulebhakane elimhlophe elikhulu eliyabe libhaliwe ngambala amhlophe kanye lamnyama, kuyabe libhaliwe imithetho yesibhedlela kwezinye izikhathi.

Abantu abanengi abahleziyo, njalo kukhona abanye abamileyo, okutshengisela ukuthi basesibhedlela, indawo abakiyo ihlanzekile, awungeke ubone ngitsho ingcekeza phansi.

Abantu abakhanya behamba esibhedlela phakathi njalo kukhanya kukuhle kakhulu phansi lapha kuyacazimula, akula ngitsho ingcekeza awungeke ubone ngitsho iphepha phansi okutshengisela ukuthi kuhlanzekile.

Esibhedlela kukhona abantu kuphinde kube khona umuntu ohlezi enqoleni eyabantu abagogekileyo inqola leyi incedisa umuntu ongakwanisiyo ukuhamba ukuthi imncedise afike lapho oya khona.

Abantu abakhanya bemile esibhedlela njalo abanye bahlezi phansi. Kukhona utshani obulu hlaza phakathi lapho kanye lamaluba acecisileyo ayenza kube kuhle kakhulu esibhedlela.

Isakhiwo sesibhedlela esiyakhwe ngezitina kukhanya kukuhle kakhulu njalo kukhona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo ibhakane leli libhaliwe ngamabala amnyama ukuthi abantu bebale.

Ezibhedlela sokulemitshina eminengi ehlola imikhuhlane eminengi abantu ababuya beyigula ungaze uhambe ubulawa yiwuphi umkhuhlane odokotela bayafika bekufake emtshineni baqale bekuhlole.

Esibhedlela nxa ungena eceleni komduli kukhona isihlahla njalo nxa ungena kukhona lapho okubhalwe khona esibhedlela kuyabe kubhaliwe ukuthi isibhedle sivula ngalesi isikhathi phide sivalwe ngalesi isikhathi ukwenzela ukuthi abantu babale nxa bengena

Esibhedlela phakathi kukhona izakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu njalo kukhona utshani obuncane obuluhlaza kuphinde kube lamaluba acecisileyo kule indawo ukuze kubukeke kukuhle.

Owesilisa okhanya emile esibhedlela njalo ngemuva kwakhe kukhanya inqola esetshenziswa ngabantu abalimileyo abangakwanisiyo ukuhamba kumbe ngabantu abagogekileyo

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe phezulu, wagaxa ithulusi yabodokotela entanyeni. Njalo ukhanya ehlekelela uveze amazinyo amhlophe okukhanya ukuthi ujabulile.

Isibhedlela esipendwe kuhle kakhulu njao kukhona amabhakani phakathi lapha esibhedlela. Ayabe etshengisa abantu ukuthi uqonda ngaphi ngoba ayabe ebhaliwe ngamabala amhlophe.

Abantu abakhanya emagcekeni esibhedlela njalo kukhona umduli ole zitina obhaliweyo ngamabala amhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lesibhedlela lesi .

Abantu abezempilakahle abagqoke izigqoko zesibhedlela njalo kukhanya bezivikelile emikhuhlaneni ngokuvala amakhala abo kanye lemilomo. Eceleni kukhona ogaxe ithulusi yabodokothela entanyeni okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela phakathi kwabantu laba.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi kanye lamaphilisi lokunye okutshiyeneyo kuyabe kukhona amaphilisi alapha izinto ezitshiyeneyo kanye lomuthi olapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni.

Owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe phezulu okukhanya ukuthi engaba ngumungikazi. Phambili kwakhe ukhona umntwana. Ukhanya ekhangele umtshina okutshengisela ukuthi kukhona akuhlola umntwana ebusweni bakhe.

Abantu ababili abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana. Omunye uqhiyile ekhanda, njalo omunye ugqoke okumhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngodokotela. Ekhanya esandleni sakhe ethwele umakhalekhukhwini njalo phansi kukhona amabhuku avuliweyo.

Abantu bezempilakahle, bandise ukuhlala phansi bexoxisane nxa kuyabe kukhona umkhuhlane oyabe usuhluphile esigabeni njalo kuhle ukuhlala phansi bebonisane bengabantu abanengi.

Abantu ababili abamileyo omunye kukhanya ngudokotela, ufake ithulusi yakhe endlebeni waphinda wafaka esifubeni sikamama omileyo eceleni kwakhe. Okukhanya ukuthi uyahlola ukuthi inhliziyo ingabe itshaya kuhle na.

Owesifazana okhanya ebambe umlenze okutshengisela ukuthi engabe esizwa ubuhlungu ugqoke okulombala omnyama ngaphansi njalo phezulu ugqoke okulombala omhlophe.

Abantu abesifazane kanye labesilisa abame bafulathela kukhanya bonke bafake izandla ngemuva njalo bonke abantu laba bagqoke izikipa ezimhlophe ezibhalwe ngamabala abomvu ngemuva.

Abantu abanengi abagqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi yizisebenzi zesibhedlela kukhanya bevalile ubuso babo kanye lamakhala njalo kukhanya kukhona abakuyenzayo kule indawo.

Umuntu omileyo okhanya egqoke impahla zesibhedlela njalo ezandleni ugqoke amagilovisi. Eceleni lapha kukhona umuntu okhanya engani ulele okutshengisela ukuthi yisigulane njalo kukhanya kulemtshina emnengi phakathi lapha.

Kukhanya kukhona umuntu omileyo phambili kukhanya ugqoke kuhle kakhulu, ekhanya egqoke isudu wafaka iyembe elombala omhlophe wabopha ithayi okukhanya ukuthi uyakhuluma phambili kwabanye.

Abantu abanengi abakhanya begqoke impahla zesibhedlela okukhanya ukuthi basebenza esibhedlela, bonke bavalile amakhala kanye lemilomo ezandleni bagqokile njalo amagilovisi alombala omhlophe.

Abantu abathathu abakhanya ukuthi basesibhedlela omunye ulele embhedeni njalo kukhona omunye okhanya ehlezi okukhanya ukuthi engabe evakatshele isigulane lesi njalo kukhona omunye omileyo okutshengisela ukuthi kungaba ngomongikazi.

Abantu abanengi abagula umkhuhlane we asima behangahamba esibhedlela odokotela bayafika bebanike amaphilisi abanye njalo bayabanika izispreyi.

Abantu abathathu abakhanya ukuthi basesibhedlela, omunye ulele embhedeni njalo omunye uhlezi okukhanya ukuthi engabe evakatshele lo ogulayo. Omunye umile okukhanya ukuthi kungabe ngumungikazi.

Ungahamba esibhedlela ubulalwa ngumkhuhlane wamehlo odokotela bayafika bakufake emtshineni yakuhlole nxa kusenza bayakubhalela umuthi uyethenga kwesinye isikhathi bayabhalela abanye ukuthi beyethenga amagogorosi.

Umuntu wesilisa okhanya ebambe iqolo okukhanya ukuthi umuntu lowo engabe esizwa ubuhlungu obukhulu kumele agijimele kubo dokotela bayemhlola

abantu abakhanya bemile njalokukhona abanye abakhanya behleli abesilisa labesifazana okukhanya ukuthi ngabantu abasebenza kwezempilakahle okukhanya ukuthi bengabe bekhona abaku xoxisanayo

abantu abane abamileyo abathathu ngabe silisa ngowesifazana njalo owesifazana waye gqoke ijazi elimhlophe phezulu abantu bonke laba bakhanya bevalile amakhala wabo lomlomo

Abantu ababili abakhanya bevalile amakhala abo kanye lemilomo okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo njalo omunye ukhanya engathi kungaba ngudokotela ekhanya ebambe owesifazana isandla okukhanya ukuthi engabe efuna ukumthatha igazi kumbe engabe emelapha.

Esibhedlela odokotela balemitshina eminengi esetshenziswa ukuhlola izigulane ezitshiyeneyo. Kukhona imitshina efaka abagulayo igazi nxa odokotela benanzelele ukuthi igazi lomuntu lilutshwane emzimbeni.

Abantu ababili omunye uhlezi njalo omunye ugqoke izigqoko ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya ebambe lowu ohleziyo isandla okutshengisela ukuthi engabe emelula

Abantu bezempilakahle. Kukhanya kukhona oleleyo embhedeni okutshengisela ukuthi uyagula. Njalo kukhona abagqoke okumhlophe kanye labaggqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ezandleni bagqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Kulezinsuku ungahamba esibhedlela odokotela labomongikazi abayekeli ukukuthatha igazi befuna ukukuhlola umkhuhlane wegcikwane leHIV osuhluphile elizweni.

Ezibhedlela oDokotela kanye labo Mongikazi bayasebenzisa imitshina eminengi ekuhloleni izigulane ezibuya zigula njalo izigulane lezi ziyabe zigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Umama okhanya elele njalo kukhona okhanya ebambe umama isisu. Kukhona akufakileyo esiswini sikamama okulaleleyo njalo ugqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola omama ukuthi bazithwele yini. Ithulusi leyi iyafakwa phakathi komthambiso womuntu ongomama, ubesuhlala isikhathi! Iyakutshengisa impumela yokuthi umama uzithwele noma cha!

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ukuhlola izigulane njalo kuyabe kukhona lesitulo lapha isigulane esifika sihlale khona nxa sihlolwa.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu lapho abangcina khona imithi etshiyeneyo kuyabe kugcwele imithi emagabheni atshiyeneyo njalo kulemithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imtshina eminengi ekhanya ukuthi isetshenziswa ngodokotela Kanye labomongikazi. Phezulu kwetafula kukhona imitshina etshiyeneyo kanye le laptop elombala omnyama njalo itafula ilombala omhlophe.

Abantu abanengi abezempilakahle ezandleni bahlala begqokile amaglavuzi okuzivikela ngoba bayabamba imithi eminengi etshiyeneyo. Ikhona eminye imithi eyingozi ezandleni ngakho yikho begqoka amaglavuzi.

Abantu nxa behambisa abantwana ezibhedlela besiyahlolwa kumbe besiyahlatshwa ezibhedlela, kumele abazali bencedise odokotela ngoba abantwana abanengi bayakhala nxa behlatshwa. Ngakho umzali kumele abambe umntwana.

Abantu ababukela bejabulile kakhulu bathwele abantwana abancane ezandleni okukhanya ukuthi abantwana laba bengabe beqeda ukuzalwa ngakho abantu bajabulile ngoba kuyisibusiso ukuletha umntwana emhlabeni.

Abantu abesifazana , omunye ukhanya ethwele umntwana njalo ukhanya ebobotheka .Uveze amazinyo amhlophe njalo omunye ukhanya ebambisane umntwana lomuntu ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni ,bevakatshela izakhamizi. Babuye ukuzohlola izakhamizi imikhuhlane etshiyeneyo ,njalo kukhona izithulo ezinengi kule indawo okukhanya ukuthi abantu kumele bebuye ngobunengi.

Abantwana ababili abamileyo omunye ngongumfana omunye ngoyinkazana ongumfana kukhanya egaxe ithulusi esetshenziswa ngabodokotela. Ithulusi leyi ilompala obomvu.

Esibhedlela kukhona abantu abahamba sebegula kakhulu sebengasakwanisi ukuhlala . Ngakho zikhona izitulo abafika bekuhlalise kizo. Izitulo lezi zilamavili ayenza ukuthi zihambe.

Esibhedlela, odokotela kanye labo mungikazi, bayasebenzisa amathuluzi amanengi njalo atshiyeneyo, nxa beselapha abantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela kukhona imitshina eminingi ehlola imikhuhlane etshiyeneyo njalo kukhona umtshina okufika khona Umuntu ahlolwe ukuthi isisindo sakhe singananinjalo kubekhona imitshina ehlola umuntu nxa ebulawa yinhliziyo.

Esibhedlela odokotela balethuluzi abayisebenzisayo nxa isigulane sibuye sigula, baqala befike behlole isigulane ukuthi umzimba utshisa okungakanani ngakho kukhona ithuluzi abayisebenzisayo.

Ezibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa belapha izigulane ezitshiyeneyo njengoba izigulane ziyabuya zibulawa yimikhuhlane ehlukeneyo ngakho odokotela balawo amathulusi okwelapha izigulane.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngo Dokotela kanye labo Mongikazi nxa beyabe behlola izigulane eziyabe zibuye zigula esibhedlela njalo zigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina eminengi egcwele phakathi kule indawo okukhanya ukuthi ingabe ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Njalo imitshina leyi emnengi ilombala omhlophe.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abantu abalahlela khona ingcekeza. Isibhedlela yindawo okungamelanga itholakale ilengcekeza phakathi ngoba kubuya abantu abanengi abagulayo.

Ezibhedlela sokukhona imitshina eminengi. Imitshina le ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu njengoba abantu ɓegula bebuya esibhedlela bebulawa yimikhuhlane ehlukeneyo.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa amathuluzi atshiyeneyo nxa beselapha izigulane ngoba izigulane sibuya zibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela kukhona imitshina odokotela abahlola ngayo abantu. Imitshina eminengi ijayele ukuba ngumbala omhlophe. Eceleni kwemitshina kuyabe kukhona izitulo zokuthi izigulane zifike zihlale.

Ibhokisi elomuthi elimhlophe kanye lokuluhlaza, njalo eceleni kukhona imbodlela emhlophe. Okutshengisela ukuthi ngeyomuthi. Umuthi lowu ungabe ulapha umkhuhlane othize ebantwini.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona imbodlela eyomuthi elombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe phezulu.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka labhalwa ngamabala amhlophe, okutshengisela ukuthi kungabe kulomuthi wokukhwehlela phakathi lapha. Minengi imithi ethengiswayo eyokukhwehlela, njalo eminye iyabe ilamabhokisi atshiyeneyo.

Igabha elilombala obomvu, elikhanya ukuthi kungaba ligabha elamafutha elokugcoba, njalo igabha leli libhaliwe ngamabala amhlophe, liphinde libe lomzila olombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi elibhaliweyo, eceleni kwebhokisi kukhona imbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi. Imbodlela leyi ilesivalo esilombala omnyama njalo imbodlela leyi layo ibhaliwe ngamabala.

Ibhokisi elimhlophe elibhaliweyo. Eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe, njalo amaphilisi ayatshiyana. Kukhona amaphilisi alemibala etshiyeneyo engekho mhlophe, ayabe eselapha izinto ezitshiyeneyo.

Minengi imithi ethengiswayo ezitolo. Kukhona imithi enathwa ngabantu abadala nxa beyabe begula kuphinde kubekhona imithi enathwa ngabantwana. Imithi eminengi yabantwana uhle ubone ngamabhokisi ayo.

Imithi eminengi eyokugcoba ivela ezihlahleni zesintu, amakhiwa ayathatha izihlahla ahlanganise lezinye izinto bebesebesenza imithi yokugcoba kodwa isiqokoqela imithi leyi iyabe ivela ezihlahleni

Amaphilisi ayatshiyana kukhona amaphilisi abomvu njalo kube khona amaphilisi amhlophe. Amaphilisi wonke lawa ayelapha izinhlungu emzimbeni yabantu kuya ngokuthi udokotela uyabe ekubhalele amaphilisi anjani.

Ibhokisi elomuthi elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala emhlophe Kanye laluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kukhanya kule tube yomuthi ekhaya ukuthi ngeyokugcoba emzimbeni.

amatube atshiyeneyo okukhanya ukuthi engabe elapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ama tube lawa amanye alombala omhlophe kanye lolithanga abhaliwe njalo ukuthi asetshenziswa njani

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo okutshengisela ukuth kulemithi etshiyeneyo phakathi. Kuphinde kube lamagabha amakhulu lamancane. Amagabha lawa wonke alombala omhlophe.

Ibhokisi elimhlophe elikhanya ukuthi lingaba ngelomuthi elibhaliweyo ngamabala njalo kukhona amambodlela amathathu. Amabili amambodlela alezivalo ezibomvu njalo eyinye ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Amambodlela amane okukhanya ukuthi ngamambodlela omuthi njalo amambodlela lawa ayafanana wonke alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka aphinda anamathiselwa amaphepha.

Minengi imithi elapha abantu, njalo imithi leyi iyabe ilapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona imithi eyabe iphakathi kwamabhokisi, njalo amabhokisi lawa, ayabe etshiyene, ngokombala.

Nxa ulunywa emzimbeni kumbe ulamaqubu uyahamba esibhedlela odokotela bafike bakubhalele umuthi uhambe uyethenga umuthi ozawugcoba lapho olunywa khona.

Ibhokisi elilomuthi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona amaphilisi okukhanya ukuthi amapilhilisi lawa engabe eqeda izinhlungu ezinengi emzimbeni yabantu

Amabhokisi amabili alombala oluhlaza Kanye lolithanga .Amabhokisi lawa njalo abhaliwe ngamabala amhlophe aphinda abhalwa ngamabala aluhlaza. Okukhanya ukuthi abhalwe ukuthi umuthi ophakathi usetshenziswa njani.

Ibhokisi lomuthi elibhalwe ngamabala amhlophe liphinde libe komunye umbala omhlophe njalo eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi ilomuthi phakathi ibhaliwe layo ngamabala amhlophe

Amapilisi amanengi khanye lebhokisi lamapilisi okukhanya ukuthi amapilisi lawa alapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu njengoba abantu begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Manengi amaphilisi njalo amaphilisi lawa ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu amaphilisi lawa ayatshiyana amanye ayabe eluhlaza amanye elithanga njalo amanye emhlophe.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama elikhanya ukuthi ngelomuthi njalo kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowo usebenza njani ebhokisi leli

ibhokisi elilombala omhlophe laphindwa labhala ngamabala amnyama okukhanya ukuthi libhokisi lomuthi njalo eceleni kulembodlelaa ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi

Ibhokisi elomuthi elikhanya lilemibala emimengi etshiyeneyo njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala liphinde libe lomfanekiso okhanya engani ngowehlamvu eliluhlaza. Okutshengisela ukuthi libhokisi elomuthi oyelapha imikhuhlane ebantwini.

Isigubhu esimhlophe esikhanya ukuthi singabe silomuthi phakhathi njalo sinamathiselwe iphepha elimhlophe elibalwe ngokumnyama njalo kukhona okuluhlaza ephephi leli.

Abantu abanengi abamileyo. Kukhona njalo abantu abamhlophe kanye labansundu kule indawo. Kube izihlahla ezinkulu ezikhanyayo kanye lotshani obuluhlaza phansi.

isibhedlela sabantu abagula inqondo esihle kakhulu njalo kukhona utshani olubuhlaza kanye lamaluba acecisileyo kule indawo ukwenzela ukuthi isibhedlela sibukeke sisihle kakhulu.

Abantu abathathu abahleziyo abantu laba babukeka bengajabulanga kukhona owesifazana ohlezi phakathi okhanya ebambe ubuso okutshenisela ukuthi akaphilanga kuhle engabe egula njalo owesilisa oseceleni kwakhe kukhanya embambile okutshengisela ukuba uyamduduza

Abantu abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi ngabantu abasebenza kwezempilakahle, ngemuva kwabo kukhona amabala abhaliweyo ngemibala emhlophe kanye leluhlaza.

Owesilisa ogqoke isikipa esimhlophe phezulu, njalo ukhanya egqoke lamagilovisi ezandleni. Phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza , ukhanya ebambe umntwana efuna ukumhlaba.

Abantwana ababili abakhanya bebambe ama"balloon"amabili abantwana laba kukhanya ukuthi bayagula bafake izinto zokubancedisa ukuphefumula lapha emakhaleni omunye njalo kukhanya ebhanditshile isandla.

Umfanekiso otshengisa abantwana besikolo abadlala ibhola njalo kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo kuphinde kube khona abantu ababili okukhanya ukuthi kungaba ngababalisi phakathi kwabantwana labo.

Umuntu okhanya ehlezi, njalo ukhamisile lumuntu okukhanya ukuthi bayamhlola. Ukhona eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela ehlola lumuntu.

Umfanekiso okhanya ulabantwana besikolo okutshengisela ukuthi badlala ibhola njalo kukhona ababalisi phakathi kwabo abagqoke okumhlophe phezulu kanye lamakilasi akhanyayo ngemuva.

Umntwana omncane okhanya evule amehlo njalo Umntwana esandleni ukhanya kukhona akubambileyo okungani libhokisi kuphinde kukhanye isandla eceleni esibambe isandla somntwana

Abantwana abagqoke izigqoko zokudlala ibhola njalo bamili phambi kwabo phansi kukhona amabhola abanye bagqoke okumhlophe okulokubomvu abanye bagqoke okubomvu.

Abantu abane kukhona umntwana ohleziyo njalo kukhona omunye ogaqe ithulusi yabodokotela bathwala lebhuku esandleni kukhona owesilisa okhanya okuthi engabe ehlola umntwana lowu

Abantwana abakhanya behlezi etshanini abantwana laba bonke bakhanya bevule amabhuku phambi kwabo okutshengisela ukuthi bayazibalela badinga ulwazi olutshiyeneyo.

Abantwana abancane abamileyo. Phakathi kwabantwana laba kukhona owesifazana ogqoke okumnyama njalo ngemuva kukhona imota emileyo kulomuntu phambili.

Umntwana omncane oleleyo okhanya ukuthi umntwana lowu akezwa kahle. Ufakwe amatshubhu emzimbeni njalo ulele phezulu kwengubo ezilombala omhlophe nke.

Owesilisa ogqoke into emhlophe phezulu ekhanya ebambe iphetshana esandleni sakhe, phezulu kwetafula kugcwele amagabha amanengi lama bhokisi amanengi okukhanya ukuthi kungabe kulamaphilisi phakathi.

Umuntu oleleyo okukhanya ukuthi engabe esizwa ubuhlungu njalo kukhona owesilisa ombambileyo ukutshengisela ukuthi kukhona amenza khona njalo ugqoke izicathulo ezilombala omnyama owesilisa.

Ezibhedlela ungahamba ugula bayafika bakuhlole iBp nxa iyabe iphezulu kumbe iphansi kukhona amaphilisi odokotela abakunika wona ukuze iyehle kumbe ukuze ingaqansi.

Owesifazane ohlezi phansi njalo eqhiyile ekhanda eceleni kwakhe kukhona owesilisa okhanya ukuthi engabangudokotela ekhanya ukuthi engabe emhlaba lapha engalweni ukhona njalo omunye owesilisa okhanya ethatha picture.

Umuntu okhanya ehlezi egqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela njalo uvalile amakhala akhe konke lomlomo. Ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe. Kukhanya kugcwele amabhokisi amanengi kule indawo ohlezi kiyo.

Abantu abathathu , omunye ukhanya ngowesifazana ohlezi phansi njalo ababili kukhanya bengabe silisa abagqoke impahla ezifana lezamasotsha kukhanya befake umama phakathi komtshina okukhanya ukuthi bayamhlola.

Abantu ababili abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana njalo omunye ugqoke ijazi elimhlophe elabodokotela wagaxa lethuluzi yabodokotela okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela exoxisana lomama ohleziyo.

Owesilisa ogqoke ijazi elombala omhlophe njalo kukhanya esandleni ethwele ithulusi egaxwa ngodokotela nxa behlola izigulane ubukeka emuhle kakhulu.

Abantu ababili abagqoke impahla eziluhlaza. Omunye ugaxe ithulusi yabodokotela entanyeni njalo kukhanya ehlola lowu olele phansi okutshengisela ukuthi kungaba yisigulane.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, ekhanya ukuthi nguye umthengisi lapha esitolo. Ngemuva kwakhe kukhanya izinto ezinengi ezithengiswayo kanye lamagabha ochago

Umntwana okhanya elele embhedeni okutshengisela ukuthi akezwa kuhle njalo kukhona umongikazi eceleni kwakhe lapha ogqoke ijazi elimhlophe. Kukhanya ebambe umtnwana esiswini okutshengisela ukuthi kukhona amenza khona.

Umtshina omkhulu lapho abahlola khona umuntu nxa egula. Bayamngenisa phakathi. Umtshina lowu ulombala omhlophe, njalo kukhona ababili abagqoke amajazi amhlophe abamileyo.

Ungahamba esibhedlela ubulawa ngamehlo, odokotela bayafika bekufake emtshineni bakuhlole. Bayabe befuna ukubona ukuthi bengakunika umuthi kumbe bekunike amagogolosi uyegqoka ukuze ubone kuhle.

Owesifazana ohlezi phansi njalo uqhiye iqhiye elombala olithanga kukhona njalo eceleni kwakhe okukhanya embamba isandla lo ombamba isandla ugqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela.

Owesilisa ogqqoke ijazi elimhlophe wagqoka lamagogorosi okukhanya ukuthi kungabe kungumthengisi wale indawo ethengisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezigoqela amagabha akhanya elochago phakathi olwabantwana abancane.

Ezitolo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi lokunye njalo okutshiyeneyo loba kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo abantu bayahamba besiyadinga imithi lamaphilisi kuleyondawo.

Esitolo lapho ukuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi lokunye okuhlukahlukeneyo, abantu bayahamba besiyathenga izinto ezitshiyeneyo, abanye bengaba befuna amaphilisi kumbe abanye bedinga imithi, bayathenga kule indawo.

Phezulu efamasi, kubhaliwe ngamabala aluhlaza kubhaliwe njalo kukhona inombolo nxa ufuna ukubatshayela ucingo uyathatha inombolo lezi ube usufonela efamasi.

Imdawo ezinengi emadolobheni ezithengisa imithi kanye lamaphilisi zandise ukuba lambhakane ayabe ebhaliwe njalo kubelezihlahla ezinkulu kuleyondawo eziluhlaza tshoko.

Abantu abanengi bengagula, kufanele bahambe esibhedlela, beyebona odokotela. Ngemuva kokubona odokotela, bayababhalela amaphilisi, kumbe imithi. Bahambe bayethenga ezitolo. Lapho okuthengiswa khona amaphilisi.

Isitolo esivuliweyo okukhanya ukuthi kuthengiswa amaphilisi phakathi njalo kukhona abantu abakhanya ukuthi bayathenga phakathi kukhona njalo owesilisa obambe ibhasikili duzane lomnyango.

Emaphamarcy kutholakala izinto ezitshiyeneyo ezithengiswayo kukhona imithi eyabe iphakathi kwamabhokisi njalo kuphinde kube lamaphilisi asemabhokisini konke lokhu kuyabe kuthengiswa

Amabhokisi alembala etshiyeneyo okukhanya ukuthi amabhokisi lawa engabe elemithi etshiyeneyo njalo imithi leyi iselapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahla ezibukeka zizinkulu njalo zilamahlamvu aluhlaza zikhona kule indawo lapho okuthengiswa khona amaphilizi kuphinde kube khona lebhakane elibhaliweyo. Liyabe libhalwe ukuthi indawo leyi ivulwa nini njalo ivalwa nini.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandise ukuba lamabhokisi amanengi ayabe elemibala etshiyeneyo okutshengisa ukuthi kungaba ngamaphilisi kumbe imithi eyelapha okutshiyeneyo.

Izindawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kanye lomuthi lokunye okutshiyeneyo. Ezinengi zandise ukuba lamanzi phakathi, umuntu angaqeda ukuthenga amaphilisi uyahle ekwanise ukunatha ngoba amanzi akhona phakathi lapho.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi etshiyeneyo kuyabe kugcwele amabhokisi lemithi amanye elamaphilisi njalo amanye elemithi eminengi eyokukhwehlela.

Zinengi indawo ezithengisa imithi kanye lamaphilizi kodwa nxa ugula kumele uqale uyekudokotela ayekubhalela ube ususiya thenga imithi leyi ngoba abavumi nxa ungela ncwadi evela kudokotela.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi uhle ubone ngokubhalwa phezulu. Nxa siyabezingela bhakane ziyabezibhaliwe emdulwini kuyabe kubhaliwe ibizo lale indawo ukuze abantu bengalahleki.

Izindawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi zindawo ezijwayele ukuba ngezabo dokotela. Odokotela bengatshayisa ezibhendlela bayabuya emafamasi bezozithengisela amaphilisi abo ukuze bathole eyinye imali.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi emadolobheni zandiswe ukubhalwa phambili kwazo ukuze abantu bengathwali nzima nxa bedinga lindawo. Abantu abanengi bayalayelana lapho okuyabe kulentengo khona ephansi.

Owesilisa okhanya egqoke ijazi elimhlophe phezulu ekhanya emile endaweni lapho okugcwele khona amaphilisi kanye lemithi lokunye okunengi okutshengisela ukuthi nguye othengisa kulindawo.

Amabhokisi amanengi, akhanya ukuthi alemithi phakathi kumbe angaba lama philisi, njalo eselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu abagulayo bayahamba beyethenga imithi endaweni yonaleyo.

Nxa uhambe esibhedlela odokotela bafika bakubhalela umuthi ukuthi uyethenga uyahamba efamasi lapho okuthengiswa khona imithi eminengi njalo imithi etshiyeneyo iyabe isemabhokisini

Kusuka kubelula ebantwini abayabe belayeliwe indawo ezithengisa amaphilisi. Abantu bahlezi babone lula ngoba indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandiswe ukubhalwa phezulu.

Amabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo . Okutshengisela ukuthi ngamabhokisi alemithi etshiyeneyo phakathi. Njalo eyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu .

emafamasi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo izinto lezi zingabe zigoqela amphilisi imithi kanye lochago lwabantwana kuya ngokuthi wena uyabe usiyathengani

Amabhokisi amanengi amatshiyeneyo njalo ekhanya engafanani okutshengisela ukuthi imithi ephakathi iyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kanye lemithi indawo lezi ziyakuthengisela nxa ulencwadi kadokotela oyabe uyibhalelwe esibhedlela nxa ungelayo incwadi leyo abanengi abakuthengiseli.

Amabhokisi alombala olithanga kanye lokumhlophe. Kukhona njalo eceleni amabhokisi alombala omhlophe. Amabhokisi wonke lawa abhaliwe. Amanengi ayabe ebhalwe ukuthi imithi ephakathi isetshenziswa njani.

Abantu bezempilakahle abavakatshele izakhamizi babuye ukuzohlola izakhamizi imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Abantu laba ubabona ngokugqoka amajazi amhlophe phezulu.

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe. Njalo kukhanya kukhona abantu ababahlolayo , phezulu kwetafula kukhanya kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo, okukhanya ukuthi yizo abazisebenzisayo.

Abantu abakhanya besemkhankasweni , okutshengisela ukuthi bajabulile bengabe begida .Bagqoke izikhipha eziluhlaza okwesibhakabhaka, ngemuva kukhona abantwana abakhanyayo. Kanye lomumbu oluhlaza tshoko.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bavakatshele esigabeni ukuzohlola izakhamizi imikhuhlane etshiyeneyo, ngakho abantu laba ubabona ngokugqoka amajazi amhlophe bephinde bevale lamakhala.

Kugcwele abantu abanengi abamileyo, abesifazana kanye labesilisa okukhanya ukuthi bengabe behlanyela izihlahla njalo phakathi kwabo kukhona abantu abagqoke impahla ezifana lezamasotsha.

Abantu abahlezi phansi. Kukhanya kukhona omunye obhalayo othwele usiba esandleni, njalo ebhala ephepheni elimhlophe eliphezulu kwetafula. Ukhona njalo owesifazana ogqoke isikipa esilombala omhlophe phezulu.

Abantu abakhanya behlezi phansi. Okukhanya ukuthi kukhona umkhankaso okhona. Kukhona owesifazana okhanya ephethe i-mic esandleni okutshengisela ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume.

Namuhla esigabeni kade kubuye abantu bezempilakahle abanengi babo kade begqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu njalo bekukuhle kakhulu. Abanye abantu kade begida.

Abantu abasebenza kwezempilakahle nxa beyabe befundisa abantu bebachasisela ngomkhuhlane othize bandise ukubuya lamaphepha ayabe ebhaliwe. Nxa echasisa uyabe ekhombela etshengisa abantu.

Abantu besilisa kanye labesifazane abakhanya bejabule kakhulu. Abantu laba abanye baphakamise izandla njalo abanye bathwele ama'mic' ezandleni okukhanya ukuthi bangabe behlabela.

Abantu abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazana njalo kukhona abantwana kule indawo kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ezikhanyayo.

abantu abanengi abahleziphansi njalo kukhanya kukhona abantwana phakathi kwabo ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezinengi ezitshengisela ukuthi azitholi izulu eliyaneleyo njalo azikho luhlaza

Abantu abazempilakahle bavakatshele izakhamizi esigabeni ngakho bekugcwele abantu abanengi kanye labantwana abantu laba kade begqoke izikipa ezilombala omhlophe phezulu kwonke

Abantu abezempilakahle okukhanya ukuthi bavakatshele abantu esigabeni njalo kukhona abahlezi phansi abagqoke izinto ezilombala obomvu njalo kukhona abamileyo abagqoke amabhatshi amhlophe.

Abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe phezulu, njalo kukhona ogqoke imusk kanye lamagogorosi. Kukhanya phambi kwakhe kulomuntu ohleziyo okukhanya ukuthi engabe ekhuluma laye kumbe efuna ukumhlola.

Esibhedlela odokothela ,bayatshela abantu abanengi ukuthi badle ukudla okuyakha umzimba. Njalo kukhona umama omileyo , okhanya ethwele amabhanana amanengi ezandleni.

Owesifazana okhanya elele njalo uvulile isisu sakhe. Ubukeka ezithwele lumuntu njalo kukhona eceleni kwakhe okhanya ukuthi engabe emhlola isisu.

Abantwana abakhanya begqoke amayunifomu esikolo njalo phakathi kwabo kukhona abakhanya befundela ukuthunga izigqoko. Lokhu kuzabanceda nxa sebekhulile, abasoze bethwale nzima bazazithungela izigqoko bethengise.

Abantu abanengi abesifazana kanye labesilisa abakhanya begqoke izikipa ezilombala ofananayo njalo babukeka bejabulile abantu laba. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla eziluhlaza ezinkulu.

Abantu abahlezi phansi. Kukhona njalo owesifazana othwele umntwana kube khona ababili abakhanyayo begqokile amajazi amhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngodokotela kumbe omongikazi.

Owesifazana okhanya ezithwele njalo ukhanya ethwele umganu esandleni okutshengisela ukuthi uyadla ugqoke okulombala omnyama phansi kanye laphezulu wafaka lejazi.

Umama othwele umntwana umama lowu ugqoke imask okukhanya ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni eminengi njalo uqhiyile ikhanda ngemuva kwakhe kukhona izakhiwo ezikhanyayo.

Abantu abamileyo kukhona othwele umntwana njalo kukhona ogqqoke ijazi elimhlophe wavala lamakhala eceleni kukhona othwele ijekiseni okukhanya ukuthi ulungiselela ukuhlaba umuntu.

Owesifazana okhanya elele elesisu esikhulu okutshengisela ukuthi engabe ezithwele kukhona eceleni kwakhe njalo owesifazana okhanya embambe isisu.

Indawo ezinengi, kungabe yizibhedlela kumbe kube ngamakiliki, kumbe izikolo Zandise ukufaka amabhakani phambili ukuze abantu bebale ukuthi yiphi indawo.

Owesilisa lowesifazana okukhanya ukuthi kungaba ngumfazi lendoda. Bakhanya bejabulile kakhulu njalo babambusane umntwana omncane oyinkazana omuhle.

Abesifazana abathathu abamileyo bonke bekhanya belukile emakhanda .Njalo ophakathi laphakakathi ugqoke isikipha esilombala omhlophe esibhaliweyo phambili. Njalo laba abalili abamphahlileyo labo bagqoke izikipa ezifananayo.

Owesifazana okhanya ehlekelela eveze amazinyo amhlophe njalo ubambe iqolo. Ugqoke isikipa esilombala omnyama njalo isikipa lesi sibhaliwe phambili ngamabala amnyama njalo kukhanya egqoke amacici endlebeni.

Owesifazana ohlezi phansi, eceleni kwakhe kukhona umuntu okhanya ukuthi ngowezempilakahle, okhanya ukuthi engabe emhlaba ijekiseni engalweni, njalo lumuntu ugqoke okumhlophe phezulu.

Abantu ababili owesifazana kanye lowesilisa. Okukhanya ukuthi kungaba ngumfazi lendoda bakhanya begonene. Owesilisa ugqoke isikipa esilombala omhlophe phezulu. Owesifazana ugqoke isigqoko esilobala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abathathu, ababili bahlezi ,omunye njalo umile. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya ebambe owesifazane isandla okutshengisela ukuthi engabe emhlola kumbe emthatha igazi.

Abantu abanengi abahlezi phansi, obaba kanye labomama okukhanya ukuthi kukhona abakuxoxisanayo kule indawo njalo babukeka behlezi endaweni esegangeni egcwele amahlamvu phansi.

Abantu abathathu abamileyo, ababili ngabesifazana njalo omunye ukhanya engowesilisa. Ukhanya ethwele umntwana, omunye owesifazane ugaxe ithulusi yabodotela entanyeni.

Abantu abanengi abahlezi phansi phambili kukhona njalo abantu abakhanya ukuthi bengabe begida abantu laba abanye baphakamisile izandla phezulu njalo kukhanya begqoke izinto ezilombala omhlophe

Abantu abanengi abesifazana kanye labesilisa abakhanya begqoke ezifananayo phezulu. Njalo abanye bakhanya bephakamise amaphepha amhlophe njalo amanye aluhlaza okwesibhakabhaka aphindwa abhalwa ngamabala amhlophe.

Abantu ababili okukhanya behamba emgwaqweni, abantu babukeka bejabulile kakhulu njalo kukhanya behleka .Eceleni kwabo kukhona utshani obuncani obuluhlaza. Ngemuva kukhanya izihlahla ezinkulu.

Abessifazana abane abamileyo abathathu bagqoke izikipa ezifananayo izikipa lezi zilompala omhlophe njalo omunye ukhanya engaba ngumongikazi phakathi kwalaba.

Owesifazana okhanya evale amakhala lomlomo njalo uthwele umntwana omncane otshengisela ukuthi engabe esanda kuzalwa umntwana lowu njalo kukhanya emkhangele okutshengisela ukuthi ujabulile

Abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi abanengi bangikhona ngabesifazana abaqgoke izikipa ezilombala omhlophe kukhanya bethwele ezinye izinto ezandleni zabo

Kulezinsuku odokotela labomongikazi ezibhedlela sebegqoka imphahla zokuthi bazivikele ukuthi bengatholi umkhuhlani ezandleni uyathola begqokile amagilavisi ayabe elombala omhlophe ikakhulu nxa behlola abantu abagulayo

Abantu abezempilakahle abanye kukhanya behlezi phansi abagqoke izikipa ezilombala omhlophe njalo kukhona omileyo phakathi kwabo okhanya ethwele okungani ngamabhuku ezandleni.

Ibhokisi elilombala omhlophe, elikhanya libhaliwe njalo ibhokisi leli lingaba lethesti phakathi eyokuhlola umkhuhlane wegcikwane leHIV. Abantu abanengi bayakhuthazwa ukuthi bayehlola lumkhuhlane.

Abantu abanengi nxa kulemdlalo, abadlalayo bandise ukulimala. Ngakho kujayele ukubakhona abantu abayabe bebiziwe ukuthi bezosiza abantu nxa sebelimele ngesikhathi semidlalo.

Abantu abanengi abathanda ukuyenza izinto zemidlalo kumbe abathanda ukugijima bsyaxwayiswa ukuthi bahambe bethwele amanzi ngoba nxa begijima bayaphuma amaginqo amanzi ayabe ephuma emzimbeni ngakho kumele banathe amanzi amanengi

Abantu abanengi abathanda ukwenza imidlalo etshiyeneyo kungaba yimidlalo yebhola kumbe kungaba yikugijima bandise ukuthi bengalimala behambe ezibhedlela beye dinga ukwelatshwa masinyane.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe njalo phakathi lapha emdulini kumhlophe. Umtshina lo ukhanya ulaliswe isigulane abasivale ngelembu elimhlophe phezulu njalo kukhanya singena emtshineni.

Owesifazana ogqoke okumnyama phansi laphezulu ekhanya eziyelula njalo ulukile ikhanda. Ukhanya ehlezi phezu kombheda. Ukhona umduli opendiweyo ngokumhlophe.

Abantu ababili kukhanya kungowesifazana kanye lowesilisa abakhanya benatha amanzi okutshengisela ukuthi kungaba ngabantu abaqeda ukugijima asebediniwe njalo asebewomile osokudingakala ukuthi banathe amanzi.

Abantu abamileyo abakhanya begqoke kuhle kakhulu. Abanye bagqoke amasudu bafaka kanye lamathayi. Eceleni kukhanya kulowesifazana ogqoke okumhlophe, okutshengisela ukuthi kungaba ngumongikazi. Kukhona njalo olele embhedeni okhanya ukuthi ulimele unyawo.

Umtshina omkhulu okhanya ungenisa umuntu phakathi .Njalo umuntu lowu bamvale ngelembu elimhlophe nke .Njalo umtshina lowu lawo ulombala omhlophe. Kukhanya kulayithiwe emtshineni lowu .

Abantu abanengi abathanda ukugijima nxa beyabe begijima bayagiqa emzimbeni nxa begiqa kuyabe kuphuma amanzi njalo kumele behlale benatha amanzi isikhathi esinengi ukuze bebisele amanzi aphuma emzimbeni nxa begijima.

Abantu abakhanya ukuthi bayasebenza. Kungaba ngabantu bezempila kahle .Kukhona njalo abanye abamileyo. Abahleziyo phezulu kwamstafula , kukhona ama laptop okakhanya ukuthi bayawasebenzisa.

Imitshina eminengi egcwele ezibhedlela eyokuhlola abantu ababuya begula. Odokotela labomongikazi bayahamba bayefundela ukuthi imitshina leyi isetshenziswa njani nxa kuyabe sekufike isigulane.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa amathuluzi atshiyeneyo nxa beselapha abantu kukhona amathuluzi awokuhlola umzimba ukuthi utshisa okungakanani njalo kube khona lezigelo.

Umama uhlezi uthwele umntwana okukhanya ukuthi uncedisa ohlezi eceleni kwakhe okhanya ukuthi kungaba ngumongikazi kumbe kungaba ngudokotela .Ekhanya ehlola umntwana .Bonke bavalile amakhala abo okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni ekhona.

Abantu abanengi bayahamba besiyazigebhela imithi yesintu, ngoba imithi yesintu akula mali oyikhiphayo uyahamba uyezidingela yona yizihlahla zemvelo lezi, akufani lamaphilizi athengiswayo.

Izihlahla ezinengi ezimila egangeni ziloncedo kakhulu. Ziyalapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu bayaqakathekisa imithi yesintu ngoba bathi ilamandla kakhulu ukudlula amaphilisi.

Isihlahla esilamahlabvu amade amakhulu njalo aluhlaza esimile phakathi kwendawo egcwele amatshe , Abantu bayabuya besiquphune isihlahla lesi bethathe impande saso bahambe lazo ngekhaya bayezibilisa beqeda lapho bathathe .

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo abantu bayahamba egangeni besiyadinga amahlamvu, abanye besiya dinga impande zezihlahla bebuye ngekhaya beyenze imithi abazayinatha nxa sebegula.

Izihlahla egangeni zinengi. Akusizo zonke izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza, zikhona njalo ezinye ezilamahlamvu angekho luhlaza njalo ziyabe ziselapha imkhuhlane emzimbeni yabantu.

Isihlahlakazana ezilamahlamvu amancane aluhlaza. Izihlahlakazana lezi lamahlamvu azo alosizo kakhulu empilweni zabantu. Abanye bayabuya bethathe amahlamvu lawa beyewafaka bewayenze itiye benathe. Elapha imikhuhlane ethile emizimbeni.

Abantu abanengi babona kungcono ukuthi bezisebenzisele imithi yesintu nxa begula. Abanye abalayo imali yokuyabona odokotela ezibhedlela ngoba odokotela bayafika bekubhalele imithi uhambe uyethenga. Abanye abalayo imali yokuthenga.

Isihlahla esilamahlamvu amande njalo amakhulu aluhlaza tshoko okukhanya ukuthi abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa bewawomise beqende bawagige abe yimpuphu.

Isihlahla esimile duzane lomduli abantu abanengi bayabuya bezosithatha behambe laso ngekhaya abanye bayafika besifaka phakathi kwamanzi anathiwa zinkukhu kuthiwa siyasiza kakhulu

Abantu abanengi ababulawa yimkhuhlane okugoqela omvukuzane bayahamba beyedinga izihlahla zesintu bebuye bezelaphe bathi amaphilisi kawancedi unganatha uhlale isikhathi kuyavuka njalo uyavuka njalo umkhuhlane

Izihlahlakazana ezimila endaweni egcwele amatshe njalo izihlahlakazana lezi ungazidelela nxa uzibona kodwa kukhona ezikwenzayo emzimbeni yabantu ziyabe ziselapha imkhuhlane ethize

Egangeni sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona utshani kuphinde kubekhona izihlahla njalo kukhona izihlahla ezilamaluba abomvu kumbe izihlahla ezilamaluba alithanga. Konke loku uyasiza emizimbeni yabantu.

Izihlahla kazana ezinimgi egangeni ziyabe ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza njalo abantu abanengi bayahamba besiyadinga amahlamvu alezi zihlahla babuye bazilaphe imikhuhlane ethize emzimbeni

Izihlahla ezinengi egangeni, ezinye zezihlahla lezi ziyelapha njalo ezinye zilobungosi. Kumele uqaphele nxa usiya egangeni usiyagemba zihlahla. Kumele uhambe lomuntu oyazi izihlahla.

Itshubhu emhlophe ebhaliweyo ngamabala amnyama itshubhu leyi ingaba ngumuthi owokugcoba umuthi lowu uyabe uhlanganisiwe leminye imithi yasikhiwa kodwa khona kungu muthi wesintu

Emadolobheni kulezinsuku sokukhona indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu etshiyeneyo .Imithi leyo iyabe ifakwe emagabheni atshiyeneyo okukhanya ukuthi iyelapha izinto ezitshiyeneyo.

Egangeni kulezihlahla ezingeni. Abantu bayahamba egangeni zesiyadinga izinto ezitshiyeneyo. Abanye bayabesiyadinga izithelo zeganga, abanye njalo besiya xoza amaxolo ezihlahla abanye njalo besiyadinga impande zezihlahla.

Imithi yesintu eminengi etshiyeneyo ekhanya ifakwe phakathi kwezingcebethu okukhanya ukuthi imithi leyi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Njalo eceleni kukhona eminye imithi ekhanya ingamahlamvu.

Imithi eminengi yesintu belungu sebeyithatha beyihlanganise lezinye izinto bebesebeyifaka emabhokisini sebethengisela abantu kodwa imithi leyi iyabe ivele ezihlahleni.

Imbodlela yomuthi ekhanya ukuthi ilomuthi wesintu phakathi imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe njalo imbodlela leyi inamathiselwe ngephapha elilombala omhlophe iphepha leli libhaliwe.

Imithi ehlukeneyo eyesintu okukhanya ukuthi ilapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu njalo eminye iphakathi kwamabhokisi eminye iphakathi kwamambodlela

Indawo ekhanya igcwele imithi eminengi yesintu okukhanya ukuthi imithi leyi ingabe iselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Eminye yemithi leyi eminengi yakhona iluhlaza tshoko.

Igabha elomuthi elikhanya ukuthi kungaba lilamaphilisi phakathi. Igabha leli lilombala omhlophe njalo lilesivalo esilombala omhlophe liphinde labhalwa ngamabala amnyama.

Umnewethu uselensuku ezintathu egula. Ubaba unanzelele ukuthi umnewethu uphethwe yisifo sesiki .Ubaba uhambe egangeni waya gebha izihlahla ezitshiyeneyo wabuya wapha umnewethu.

Egangeni kutholakala izinto ezinengi .Abanye bayahamba besiyadinga amahlamvu ezihlahla .Abanye njalo besiyadinga impande . Kuyangokuthi wena uyabe ufuna ukuyadinga kuphi egangeni .Njalo okulapha uphi umkhuhlane .

Abantu abanengi kudala babephila ngemithi yesintu babehamba egangeni beyezigebhela izihlahla ezitshiyeneyo babuye bezihlanganise benze imithi yabo yesintu nxa sebegula babengakhathezeki babethatha leyi mithi bezelaphe

esibhedlelao dokotela bayaxwayisa abantu ukuthi ngekhaya bebodla izithelo ezifanan lama lemon izithelo lezi ziyanceda emzimbeni ikakhulu nxa ugula ukhwehlela

Ama tshubhu amabili, amatshubhu lawa ayafanana wonke alombala omhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza njalo kukhona umfanekiso okhona kumatshubhu lawa oluhlaza.

Imbhodlela ekhanya ukuthi ingabe ilamaphilisi phakathi. Imbhodlela leyi ilombala omhlophe, njalo ibe lesivalo esilombala omhlophe. Iphindwe yabhalwa ngamabala amhlophe.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza, njalo amahlamvu lawa abukeka ukuthi ayathola amanzi aneleyo njalo amahlamvu lawa engaba lusizo empilweni zabantu elaphe imikhuhlane etshiyeneyo

izihlahla egangeni ezinengi ziyasinika izithelo njalo kubekhona ezinye izithelo ezingadliwayo umuntu othi engazidla uyagula kumele ube kwazi izihlahla ezidliwayo egangeni njalo ubekwazi ukuthi izihlahla lezi zelapha iphi imikhuhlane

Igabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe njalo labhalwa ngamanye amabala alombala obomvu. Igabha leli kukhanya ukuthi lingabe liligabha elamaphilisi ayelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezinengi egangeni, ezinye izihlahla ziyathela amaluba amhlophe. Ezinye njalo zithele amaluba alithanga. Izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo, emzimbeni yabantu. Okuqakathekileyo, yikuthi ubekwazi ukuthi zelaphani.

Izihlahla ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza okukhanya ukuthi isihlahla lesi singabe siselapha umkhuhlane othize emizimbeni yabantu okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi siyelaphani.

Izihlahlakazana ezincane ezimila egangeni ezilamahlamvu amancane njalo, okukhanya ukuthi zingabe ziselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Uyathatha amahlamvu lawa uyezelapha.

Isihlahla esimile eceleni komduli olezitina njalo isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu aluhlaza. Isihlahla lesi sesingabe siselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona izihlahla zomviyo. Kukhona njalo amachena. Abantu abanengi bayathatha ichena behambe lalo ngekhaya beyelifaka emanzini lapho okunatha khona inkukhu

Izihlahla ezinengi sizithola egangeni. Abantu bayahamba besiyagebha izihlahla lezi besenzela ukuyenza imithi yesintu etshiyeneyo abanye njalo bayayithengisa imithi leyo

Imithi eminengi yesintu, njalo imithi leyi kukhanya itshiyene eminye iyizigodo eminye njalo iyabe ikhona imithi eyimpuphu. Izigodo kukhanya ukuthi ziyabe zingakagigwa.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi njalo izihlahla ezitshiyeneyo okutsho ukuthi izihlahla lezi ziyabe ziselapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Kuyabe kusiya ngokuthi wena ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Izihlahla ezinengi ezisegangeni ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini okuqakathekileyo kumbe okubalulekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi isihlahla siyelapha uphi umkhuhlane.

Egangeni sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Abanye bayahamba egangeni besiyadinga impande zezihlahla abanye njalo besiyadinga amahlamvu, abanye njalo bayabe besiya dinga amaxolo ezihlahla.

Izihlahla ezigcwele egangeni. Ezinye zilamahlamvu amancane. Ezinye njalo zilamahlamvu amakhulu. Wonke amahlamvu laya ayasiza emizimbeni yabantu. Ayalapha imikhuhlane etshiyeneyo, ungawathatha uhambelawo ngekhaya uyewabilisa.

Isihlahla esikhanya silamahlamvu amade aluhlaza, isihlahla lesi abanye bengabuya bethathe amahlamvu aso beyebilisa ngekhaya benathe, silaphe imikhuhlane emizimbeni yabantu.

Abantu ababengi nxa bekhwehlela bayahamba egangeni beyedinga izihlahla ezithile befike bethathe amahlamvu ezihlahla lezo bebuye bebilise benathe ngekhaya ukuze ukukhwehlela kuphele.

Abantu abane, abathathu bamile ,omunye njalo kukhanya ekhotheme. Phansi lapha kukhona izigojwana ezincane okukhanya ukuthi bengabe bevela egangeni bevela dinga izigodo lezi.

Izihlahla egangeni ziluhlaza tshoko okukhanya ukuthi izulu liyana. Izihlahla ziyathola amanzi aneleyo njalo yiso isikhathi esilungeleyo ukuyagebha izihlahla lezi ngoba phansi kuyabe kumanzi.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni, ezinye zilamahlamvu amancane. Njalo amahlamvu lawa abanye bayawathatha behambe lawo ngekhaya beyewabilisa bawanathe belaphe imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni.

Ababili abakhanya ukuthi bayaxoxisana omunye owesilisa kukhanya kungumthengisi wale indawo. Eceleni kwakhe kukhona amambodlela akhanya ukuthi alomuthi. Lowu owesifazana ukhanya ukuthi engabe enguye ukuzothenga.

Kudala abantu babengahambi ezibhedlela ngoba izibhedlela zazikhatshana. Abantu abanengi babephila ngemithi yesintu. Babehamba egangeni beyezigebhela imithi leyi babuye bezelaphe ngekhaya

Iosandla somuntu esikhanya sithwele umuthi wesintu oyimpuphu esandleni njalo eceleni kukhanya kuleminye imithi etshiyeneyo phansi okukhanya ukuthi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Egangeni sithola izihlahla ezitshiyeneyo. Zikhona izihlahla ezilezithelo ezidliwayo. Kube lezihlahla ezinye ziyabe zilamaluba abomvu ezinye zilamaluba amhlophe ezinye njalo zilamaluba aluhlaza.

Abantu abanengi sebehamba beyezidingela imithi yesintu bebuye beyilungise beyifake phakathi kwamagabha, bebe sebethengisa ikakhulu emadolobheni. Yikho okugcwele khona imithi yesintu abantu abayithengisayo.

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni ezinye ziyabe zilamaluba amhlophe ezinye njalo zilamaluba abomvu kuyabe kusiya ngokuthi wena usiya dinga isihlahla esilama luba anjani njalo usisebenzisani leso sihlahla.

Zikhona izitolo esezithengisa imithi yesintu emadolobheni. lzitolo lezi ziyabe zilamabhakane abhaliweyo ibizo lendawo ngakho ke abantu abathwali nzima nxa besiyadinga indawo lezi bayafika babale emabhakaneni

Egangeni sithola izihlahla ezinengi njalo ezitshiyeneyo ezinye ziyelapha izihlahla lezi ezinye njalo ziyingozi okugoqela izihlahla ezifana labombabazane. Imbabazane ingakuhaqaza uyavuvuka umzimba.

Abantu abanengi bayahamba egangeni beyethatha amahlamvu ezihlahla befike ngekhaya bewawomise bebesebewagiga. Bengaqeda ukuwagiga sebewasesetha abeyimpuphu.

amahlamvu amanengi awezihlahla ayelpha nxa umuntu eyabe elezilonda emzimbeni abanye bayahamba beyethatha amahlamvu ezihlahla ezithize bebuye befake esilondeni ukuze siphole

Isihlahlakazana esimile phakathi kwendawo elamatshe isihlahlakazana lesi esilamaluba amhlophe njalo abantu bayabuya endaweni leyi bezosiquphuna isihlahlakazana lesi befuna impande zaso.